Miihwa omuli hamu kala iinamwenyo iitilithi nenge iiyamakuti mbyoka itayi vulu oku kala paantu, ongaashi iimbungu, oonkoshi nayilwe wo.

Aanafaalama mongashingeyi oyeli haya longitha omikalo omipu dhokulongekidha omapya gawo, ano paife oyeli haya longitha omambakumbaku okupulula nokulima nokuhelela iilya yawo nenge iilikolomwa yawo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yayoolokathana, moka yamwe haya kunu oonyanga, omatama nayilwe woo. Oonyanga odhili hadhi towalekitha omweelelo ano opo omahoka gakale gadhonga.

Aanafalama nenge amuni yoohi oyeli hayedhi sile oshimpwiyu, moka hayedhi tula muundama, taya tulamo omiti okudhi kaleka dha yela nenge dhili mehala lya yogoka.

Ombinga yimwe yaNamibia okuli kuna efuta hoka kefuta kuli kwatalala nawa. Efuta olili hali eta aatalelipo opo yeye ya tale eshito sho lyopala moNamibia.

Moshikunino shiinamwenyo omuli muna iinamwenyo ya yoolokathana, moka muna oondjamba noonduli. Onduli oyo shinamwenyo shina othigo onde, nomagulu omale oku shi kwathela opo shi vule okuthikama nawa.

Oshilongo Namibia oshili shili shina ombinga yimwe ya mbugala hoka kuli taku monika ashike omamanya nuumeno uushonashona.

Aanafaalama yiimuna oye li haya munu oongombe, iikombo, oondoongi, iingulu, nosho tuu. Onga iitekulwa namwenyo, oongombe oye li haye dhi pe okulya, adhilile pamwe momatemba nosho tuu.

Aantu oye li ye na uunongo wu vulathane, mpoka pu na aatungi yomagumbo ye li haye ga tungu gamwe oge li pevi gamwe oge li pombanda. Moka omagumbo gamwe ga ningwa gokukala aatalelipo mboka haye ya okutalela po oshilongo Namibia yo taya kala ye li pehala lyi ikalekelwa, ano ehala li li lya yela lyo enyanyudhi.

Aanafaalama oyeli haya kunu iimeno ano iilikolomwa, omakunde, iilya, iilyawala, omapungu, nosho tuu. Oha ye yi landithapo woo opo ya monemo iiyemo, ya vule okukwathela.

Aanafalama yoohi oyeli yedhi pungula moondama, moka yeli hadhisile oshipwiyu, oha dhikuthamo una ngele dhadha oku liwa nenge oku landithwapo opo yavule okwi monena iiyemo.

Aanafaalama oye li haya kunu iimeno pamikalo dha yoolokathana, moka yimwe yili hayi kunwa pombada, yimwe oyili ha yi kunwa pevi. Oyili woo ha yi kala mesiloshimpwiyu nomegameno opo yikale ita yi lika po kuupuka.

Omahala ogeli ga yoolokathana, moka pena gamwe oombuga oomakuti. Mokuti omuli mwathita hamu monika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili mbyoka hayi kala pomahala ga yoolokathana.

Aanafaalama yoohi oye li haye dhi munu momikalo dhayoolokathana, moka yeli haye dhi tula moonete yo taye dhi kokeke dhili moondama.

Megumbo kehe omuli muna ondunda yoku lala. Moka momagumbo gamwe muli muna oondunda dhaayenda dhoka dhili hadhi kala dha opalekwa ethimbo kehe. Omuli hamu monika iipundi yoku kuutumba opo omuntu a vululu kwepo.

Aanafalama yi kwamawawa oyeli wo hamunu oondjuhwa, dhoka dhili hadhiyakwathele pa yiyemo mokulanditha onyama, omayi nenge yedhi landithapo dhina omwenyo.

Omamanya ogeli ga yoolokathana moku shitwa nomoku tala nomoku holoka po kwago. Mpoka puna omamanya ngoka omanene gamwe omashona, gamwe omayelele, gamwe omaluudh go gamwe ogeli taga monika nawa go ogeli goopala.

Iikwamawawa oyili yili pamaludhi gayoolokathana moka mwakwatelwa oondjuhwa dhoka dhili hadhi kwathele aanegumbo ngaashi, omweelelo, omayi nosho tu.

Oshilongo Namibia oshi li shi na ombinga yimwe ya mbugala. Ano shi li shina kombinga yimwe Hoka taku adhika oondundu omamanya nosho wo kaakuna omiti.

Aatalelipo oye li haya taakana oshilongo Namibia, moku tala uuhupilo waNamibia, oku talelapo omahala ngoka ge li kageko kiilongo yawo. Iimaliwa mbyoka ye li haya futu, oyi li hayi tula eliko lyoshilongo pombada.

Moshilongo Namibia omuna iinamwenyo yomaludhi gayoloka thana moka mwakwatelwa onduli, yo onduli oyili oshinamwenyo shina othingo onde, othingo ndjoka hayi shi kwathele mokulya ano omafo mombanda iye lela.

Aanafaalama nenge aamuni yoohi oyeli haye dhi tula moondama omukalo goku dhi gongela nawa, ano yo taye dhi tulilemo omuti, opo dhi wape oku kala dhili muundjolowele.

Aanafala nenge aamuni yoohi oyeli haye dhi sile oshimpwiyu okudhipa omiti opo dhi kale dhina uundjolowele, yo yamwe oyeli haye dhipele mo iikulya muundama moka yali yedhi munina.

Aanafaalama oyeli haya tsike nenge haya kunu iimeno yawo pomikalo dhayoolokathana moka yeli hayeyi tekele pamukalo gokulongitha ominino dhoka dhili odho tadhi handjakaneke omeya kiimeno mbyoka yili popepi naambyoka yili kokule.

Iiyamakuti oyo yimwe yomiinamwenyo yi ikalekelwa moshilongo Namibia, yili mEtosha moka yili tayi mono egameno, ongaashi oosino, oomenye nayilwe woo.

Aanafalama nenge aamuni yoombaka Oye li haye dhi sile oshipwiyu pamikalo dha yolokathana. Oombaka odhili hadhili iilya nenge iikulya kehe mbyoka yili tadhi pewa kaAnafalama.

Aanafaalama nenge aamuni yoohi oye li haya opaleke uundama wawo moka ye li ya munina oohi dhawo nomukalo gokukaleka po uundjolowele.

Aanafalama yoondjuhwa oye li haya munu oondjuhwa pamikalo dha yoolokathana. Oonkadhindjuhwa ye li haye dhi ikalekele nomakondombolo hagi ikalekelwa. Odhi li hadhi tulwa momahala ga yela googa yogoka.